Uhulumende usekwenze kwaba compulsory ukuthi wonke umntwana ikhona elizweni angene iprimary education noma engayakwehlulekela phambili.

Ama library asethuthukise abatsha abanengi ngoba amabhuku alapho ayavula ingqondo abancedise futhi laseskolo. Kuyakhuthazwa ukuthi abantwana baye ema library babale.

Imfundo iqakathekile kakhulu iyavula amathuba amahle ebantwini abatsha nxa sebefundile. Siyambonga uhulumende nge Education for All.